Wannan hoto da kuke gani Yana nuna wasu mutane A cikin dokunan gargajiya Suna gudanar da wani Biki ko al'ada Wannan na Iya zama wani biki, ko al'ada Wannan na iya zama Wani muhimmin Bikin Gargajiya D akeyi Da aka Alaƙanta Al'umma Gargajiya Ko addini Ko wani Tarihi Ko taro mai mahimmanci Al'adun afirika Da dama Ana Gudanar da irin Waɗannan bukunkuna Don murna Sabuwar Shekara Noman rani Karramawa Da kakanni ko yanayin al'adu Don albarka Ga wata wasu Bukonkuwan Kuma sannan suna al'a Suna alaƙa da Naɗin sarauta Yayin Yayin matasa zuwa Manya mayan Take ko kuma pa... Ko kuma farfaɗowa da Wasu al'adun Gargajiya Wannan Hoton Na.... Na iya, wannan hoton da kuke gani Yana nufin Nune ne akan wasu mutane da suka Sha anko Suna murna

Wannan hoto Yana nuna wasu aladu Da ake kiwo A cikin keji Kejin yana da Bango Na suminti Da kuma ƙasa mai Cike da Ciyawa ko Busashen shuka Wanda ake amfani dashi Don ke.. Don ƙwanciya Dake rage Datti A tsakiya Akwai na'ura Wadda ke bayar da Abinci Ko ruwa Wannan irin ƙiwon Ana iya yinsa Ne domin Nama Ana iya ƙiwwta shine domin Noma da kuma kasuwanci Inda ake ciyar da Aladu harsu girma Don A siyar dasu Ko, yin amfani dasu wajen Sarrafa Nama da Da sauran Kayayyaki Kuma ƙiwon aladu Yana da Kwau Da kuma mahimmanci Da kuma kawo tattalin arziki Hakan yana da amfani A ringa ƙiwon aladu Da kuma ƙiwon dabbobi nau'ika-nau'ika Wanda zasu iya kawo cigaban arziƙi da cigaban ƙasa Da kuma Tattalin arziƙi A ƙasa A taƙaice dai wannan hoton da kuke gani Yana nuna maku ne wasu aladu da ake ƙiwata su

wannan hoton yana nuna wata alaman ko kabari da ake mahimman da yake da mahimmanci ga tarihi ko al'adu manoma a wa a wani a wani yankin wasu lokutan ana amfani da duwatsu masu rubutu rubuce rubuce ko alamomi don nuna iyakar filaye manoma wura filin manoman wurare shuka ko kuma wuraren da ake gudanar da wasu ayyuka noma ta ayyukan noma na garga na gargajiya hakan yana hakan yana iya zama wata tsohuwar alama wata tsohuwar alaman fili da manoma da manoma ake amfani da ita da shi ko kuma alamar wata gona ake bari ta ko kuma daji wasu alumman suna amfani da duwatsu masu rubuce rubutu don alama tarihin manoma da wuraren da ake shuka wasu ko amfanin gona a da tsohuwar alama amfanin gona da ake amfani da ita wura wajen noma hakan na da mahimmanci ko kuma filayen da suke da amfani da masu rubuce masu rubuce rubuce ko alamomi don nuna iyakar fili filin noma hakan yana iya zama tsohuwar alama da mutane suke amfani da ita wasu kuma alumman suna amfani da duwatsun nan duwatsun don gyara don don nuna alamun sheda sabida wasu mutanen za su zo zu su su iya sheda fili sannan kuma ba nasu bane wannnan hoton lokuta kuma da ana amfani da su alamomin noma iyakar filaye noma wurare ne shukoki da ake amfani da shi yayin noma

wannan hoton da kuka gani ana wannan hoton da kuka gani inabi ne a cikin kwando gayi nan an tsintsince shi an saka shi a kwando an gyara shi ga bishiyan shi nan kana gani inabi kaman yanda kuka sani yana ƙarawa mu mutum jini da lafiya da duk sauran su gashi nan a cikin baho baho a cikin kwando an riƙe shi za'a kai gida inabi na da mahimmanci game da lafiyan ka game da ƙarin jini game da duk sauran abubuwa kuma yana gina jiki ana son mutane su rinƙa yawan cin shi inabi saboda yana ƙara lafiya yana ƙara gashinan an kwashe shi an sake shi a bo a kwando don ɗauka kawai za'ayi a tafi gida kamar dai yanda kuka sani shi inabi yana da matuƙar mahimmanci ga lafiyan da kuma lafiya kuma a a nan an nuno hoton gonan ne da kuma ana tsince shi anma tsince shi an sa a baho a har ila yau inabi nada matuƙar mahimmanci ga lafiya don yna gina kuma har ila yau ba kasafai ake samun shi ba anan ba'a samun shi sosai a nan sai can wuraren kudu kudu

Wannar hoto da kuke gani hoton wani mutun ne a acikin filin hatsi yana sanye da fararen kaya a hannunsa akwai wani abu kamar charbi yana wa ubangijinshi godiya aji yana nuna masa godiya ko kuma murna acikin hoton yana cikin filinshi hoton illa yayi noma ne to ya samu to shiyasa yake nuna wa ubangijinshi kaman har ila yau da kuka sani shi hatsi yana da matukar mahimmanci game da rayuwa alumma saboda noman hatsi yana da mahimmanci kuma sannan a hatsi zaka iya noma shinkafa wake alkama gero da kuma dawa da dik sauran su shi hatsi yana da mahimmanci saboda inba hatsi mutun ba zai rayuba bazaka iya cin abinci ba saboda hatsi yana da matukar mahimmanci to shine wannan mutumin yake wa daga hannayensa sama yana wa ubangijinshi yana nuna masa alamar ya bi bashi wani abu ya gode ya ji dadi to shine ya daga hannayensa sama yake kallon hadari shine yake yin godiyannan kuma sannan shi wannan hoton kamar yadda kuke gani yana nuni ga addini ko alada ko kuma wani abu idan har kasamu abinda kasamu sai kayi wa Allah godiya hine wannan mutumin yake kara nuna muku ku ubangijinshi ya bashi abu ya ji dadi ko kuma abinshi yayi ubangiji Allahu alam ya ji dadi to shine yake yimishi godiya da murna da farin ciki acikin abinda yabashi

Wana hoto da kuke gani yana nuna wasu mata ne ba Hausawa ba da alami kamar yan India ne sun shigo kogi da tulu a hannu. su mazibin ruwa zasu shiga, sun shiga za su ji su ɗibe ruwa gayina wana ta gaban tama tsaya ne tana tafiya ta tsaya acikin ruwan da hannuta daya a tagume daya kuma yana baya tana so ta ɗibe ruwa su kuma sauran matan suna ɗiba sun tsayar dashi nema su uku duk sun tsaya,a bayan mata su ukuna akwai wata da wani kaman mijin ta ne da kaya a saman kanshi a hannuta da kuma akwai yarinya chan daga gefe kuma akwai wani mutumi kaman yana ɗiban wani abune toh wana bayani shine bayani wana hoton da kuka gansu sun zo zasu ɗiba ruwa ne zasu yi gida suyi amfani dashi bayani dake nuna wa kina wana hoton dayan gefen kuma kaman shukokin su ne sukee! shuka wanadai gayina dai kayan ta ma na kasa yajike ta tattara su sama zasu samu ruwa zu je gida suyi amfani da shi Ahar ila yau shi ruwa yana da inganci gama da Rayuwar dan adam yana da inganci shiyasa suka shigo kogi su samu ruwa su koma gida suyi amfani dashi kuma shi ruwa ana amfani dashi ta hanyoyin da dama in ba ruwa ma ba ma ba mamutum toh bayani hoton na kinan da nayi gamai da wana kogi da mata suke ɗiban ruwa a tulu

Kamar yadda kuka kamar yadda kuka gani a hoton nan yana nuna? kamar yadda kuka gani a wannan hoton, yana nuna wata shuka mai launin kore, amma akwai masu launin baƙi da ruwa da ɗo, ruwan ɗorawa ɗorawa sun mamaye sun mamaye shu ganyen shukan a sama akwai kuma wasu ƙwaruka sun akwai wasu ƙwaruka a saman ganyayen, kuma hakan na da, na da cutarwa ga wannan shukar, zasu iya ci kawo koma koma bayan wannan shuka sabida ita shuka ita shuka hakan na da mutuƙar mahimmanci ayi feshin ta sabida irin ƙwarukan nan ga su nan suna da launi baƙi ɗorawa-ɗorawa kuma sun mamaye saman shi ganyen shukan, kuma wannan koma bayan shuka ne ga manoma baki ɗaya yana nuni ga ita wannan shuka za zata iya bazata iya yin girman da ake so tayi ba kuma sannan ita wannan shuka da kuka ganta baza tai kyau ba, sabida ƙwaruka sun mamaye ta kuma hakan koma bayan manoma ne sabida ƙwarukan shukokin ba a son ai shuka kuma ƙwaruka suzo su hau kai hakan yana kawo kawo koma bayan shuka sabida za ai ta bata ban ruwa da sauran abubuwa, ta ƙi yi shi yasa.

Wannan hoton da kuka gani mai yiwuwa yana nuna masara ne ko kuma wani abu ga ƙwaro nan yaz ga ƙwaro nan yazo yana cinta, kuma wannan koma bayan shuka ne sabida ƙwaro yana da launin baƙi gayinan kuma yana cinye shu, abubuwan shukan ne, ganyen ne ta yiwu masara ne ko kuma wani shukan daban amma gayinan ya cinye, kuma wannan koma bayan shuka ne, kuma zasu iya sa wata cuta a jikin mutum a jikin shukar shiyasa yake da nuni idan kai noma ko wani abu ka rinƙa binta daki-daki, kana mata feshi, sabida irin ƙwaruka irin haka sabida zasu cinye gaba ɗaya amfanin shukan ne, amfanin gonan ne gayinan amma buɗe cikin sh ganyen ne ana ciro ta ga kashinta nan duk a gefe-gefe kuma hakan yana kawo babban rashin cigaba ga wannan nomar, ga wannan shukar, ga wannan duk abubuwan noman dai gayinan ana cire ta da tsinke ga gefe ma nan ta huda ta ciccinye wasu shiyasa yake da n alamu in kai shuka ka rinƙa feshin sabida irin ƙwaruka irin haka su ƙwarukan in baka feshin su zasuyi ta cinye maka amfanin gona ne amfanin shuka????????

wannan shuka da kuka ganta tana nuna ambaliyan ruwa ne yazo ya mamaye ta da alama ma masara ne, kamar shukan masara ambaliya yazo ya mamaye ta, kuma hakan na da rashin girman masara da kuma sauran su ambaliya yana da kawo koma bayan shukoki kamar yanda kuka gani a wannan hoton gayinan ya mamaye gaba ɗaya shi ambaliyan ruwa yana kawo koma bayan girman shuka ko wani abu don ambaliyan in ya mamaye shukan zata iya faɗuwa shukan zata iya faɗuwa irin haka? shuka irin haka shuka tana samo koma baya kamar yanda kuka gani, wannan masaran wasu ta faffaɗi wasu duk dai gasu nan ne ma hakan yake da mahimmanci da inganci ku nemi gona gefen inda ba ruwa sai dai ku rinƙa basu feshin ruwa ba kusa da tanki ba a bayan ambaliyan ruwan akwai wani abu me gayi can, dogo gayi can dogo?? yanada kamar abin rikoda wanda za kai magana da ƙarfi in za kai magana, yayi maganar da ƙarfi gayinan masaran duk ta faffaɗi

Wannan hoto da kuke gani yana nuna hannun wani mutumi ne yana rike da fatanya da alamu yana gaggyara wurin ne yana nome su dan gashi nan ya nome wani wuri ma gashi nan ya mike straight babu wayan nan kananun ciyayi ciyawa ciyawa da alama wannan mutumi manomi ne dan ga dayan site da ga dayan gefen can da kamar tsuka ne da dai tsukoki nan wurin kuma yana nome ciya kananun ciyawa su kuma kananun ciyawa in ba a nome su ba yana kawo koma bayan tsuka sabida wurin zai cika ne nan ya hana ta samun wuraren da za tayi ya hana ta dai abubuwa tsuka toh shine ya samo fatanya gayi nan yana nonnomewa yana ciccire su gashi nan dai yana ta ciccirewa kuma sannan ita fatanya ana amfani da ita ne wurin noma da kuma girbe tsuka sabida zaka iya sa fatanya ka rinka ciccire wurin da noma wurin da ciyawa ya mamaye sa anan kuma zaka iya amfani da ita ka gyara inda zaka yi tsukan ka so ko kuma in kayi tsuka ka sassaka tsukokin ka zaka iya nonnome su su dawo yadda ake tsuka sabida in zaka saka da? zaka saka sai dai ka mikar da layin so zaka iya jajjanyo su da fatanyan amfanin ita fatanya kenan

Wannan roba da kuke gani Fara da kuka ganta. Cikinta wasu tsutsotsi ne aciki Gayinan an sakama an sakata tsutsotsin a ciki Ga kaji nan zakaru sunaci saboda su zakaru sunacin tsutsa sunacin duk de sauran abubuwa to ita wannan roba da kuka ganta, gayinan an saka musu a matsayin abinci dan ga mutum biyu nan a ciki sauran kuma duk gayinan suna gefe ne saboda su kaji sunacin tsutsa sunacin abubuwa dai de da dama Toh shine yadda kuka gani gayinan tsutsotsi ne acikin roban kuma ga zakaru nan sunsa baki suna cin tsutsotsin Kamar yanda kuka sani Ita zakaru kaji ba abinda basu ci so musali gashinan sunma fara- sunama cin tsutsotsin ne gasunan Gasunan dai sai a hankali gayinan suna ta cinsu da alama kuma wa'innan matattun ne Kuma sannan Ita

wannna hoton da kake gani ya na nuna yana nuna wani mutum yana aiki a gona muhimmanci noma tana da matukar muhimmanci yana amfani ga wata karamar yana amfani da tawa karamar garma domin gyara kasa ana iya ganin filin mai faɗi da ake da aka riga akayi shuka tare da wasu bishiyiyi a nisa wannnan ya na nuna muhimmancin noma wajen samar da abinci da ababen arziki musamman akasashen da suka dogara da noma noma tana da matukar muhimmanci kuma sannan tana dga cikin manya manyan ayyuka da ake dogaro da su noma tana da matukar muhimmanci domin samar da abinci ababen more rayuwa noma sannan tana da inganci ita noma da kuka sani zaka iya noma kaci kuma ka sayar kayi amfani da kudin domin siyan abubawa kuma sannan noma tana da matukar muhimmanci ga meda rayuwar yan adam saboda idan babu noma babu abinci ya kamata mutane mu hankalta mu koma noma domin samar da abun da zamuci ababen more rayuwa kuma sannan noma tana inganci zaka iya noma abubwan abinci ko baka sayarba zaka iya nomawa kaci don abinci yana da matukar amafni ga mu sa'annan kuma ita noma da kuka sani tana kawo cigaban kasa tana kawo cigaba kasashe da sukayi dogaro da noma kuma sannnan ita noma da kuka sani tana da matukar amfani da fa'ida da fa'ida

wannna hoto da kuke gani yana nuna muku hoton alade ne wacce take shayar da danta nono wannan yana nufin kulawar uwa ga yayanta kamar yadda saura dabbobi keyi alade ma na kulawa da yayanta ta hanyar bada nono da hanyar basu nono da kuma kulawar jikin su da lafiyarsu wannna yana iya zama wani ɓangare na kiwon aladu don kasuwancin su ko samar da nama karamin alade yana shan nono wanda ke yake da muhimmanci wajen da samun lafiya ajikinshi hakan na da matukar muhimmanci da amfani dabbobi su rinka kulawa da Ƴaƴansu yayin basu nono dakuma gyara jikinsu sa'annan kuma da girman su? hakan na da matukar muhimmanci ga dabbobi su ringa kulawa da Ƴaƴansu wajen shayar da su nono wannnan alade da kuku ganshi shi yana shayar da danshi ne don yana son ya girma ya dinga kula kuma da jikinshi hakan na da matukar amfani shayar da nonon uwa yana da matukar amfani ga dabbobi yakamata dabbobi idan sun haihu su ringa kula wa da yayansu kamar yadda aladen nan ya keyi

wannnan hoton da kuke ganinshi yana nuna muku yande ake busar da masara a gaba akwai jan masara wanda ba'a riga ancireshi daga tushe ba da ƙaho b sa'annan akwai farar masara farar ƙaho wanda aka riga aka cireshi daga cire masara ajikin shi wannnan hanya ce ta busar da masara domin adana ta ko kuma sarrafata sarrafata cikin abinci kamar garin tuwon masara garin kunun masara garin tsakin masara ko kuma abincin dabbobi busar da masarar yana temakawa wajen hana tsatsa ko lalacewa saboda damshi a takaice de wannan hoton yana nuna muku ɓangare ne na aikin noma kuma ita noma tana da matukar muhimmanci ga amfani yau da kullum saboda zaka iya yin domin samu kaci abinci kaci abinci ka siyar kayi amfuwa dashi wajen sarrafa abinci kuma ita noma tana da inganci saboda in kayi noma zaka iya cin abinci aciki za kuma ka iya diba ka siyar domin samun kudin zaka sarrafa wannan abubwan da ka noma noma a adana agyara su aci abinci hakan nada matukar amfani a takaice dai wannnan hoton da kuke gani na masara yana nuna muku yadda zaku busar da itane in ba haka ba in baku busar da ita ba zata lalace gaba daya

wannnan hoton wannan bidiyon da kuke ganinshi yana nuna muku wani ƙaton fili ne wanda ake ban ruwa ana sa ruwa domin ayi shuka acikin filin hakan nada matukar amfani manoma idan sun sami fili su gyara shi sannan su fara saka mishi ruwa sai suyi shukar su aciki shi banruwa yana da matukar amfani ga fili ko kuma in anyi shuka ana iya mata ban ruwa a takaice de wannan hoton yana nuna muku wani mutumi ne gashi nan da abun ruwa a hannunshi yana sakawa filin agabanshi ga wasu shukoki can da bishiyu wannan yana da matukar amfani idan kasami fili zakayi shuka ka fara saka mishi ruwa in yayi damshi sai kazo kayi shukan ka akai in kasa shukan ka sai kazo ka gyara wurin hakan na da matukar amfani ga manoma yadda zasuyi su sami insuka fili yadda zasuyi kuma ita kuwa shuka anfiyin banruwa a shukar rani saboda shukar rani babu ruwan sama sai dai rana toh in kasami filin gabaya zai bushe ne shiya sa in kasa mi filin zakayi shuka sai ka fara gyara shi ka fara mishi banruwa sa'annan kazo kasa abun da zaka noma idan ka saka sai kazo ka girbe wannan na da matukar amfani ga manoma in zasuyi shuka su fara yin ban ruwa

wannan bidiyo da kuke kallo yana nuna muku wani ɗan rami ne wacce shuka ta fito ciki shukokin sunyi tsawo ga wasu nan ma suna fara alamu tsawo sosai ga wasu nan alamun yanzu suka fara tofowa ita dai shuka da kuka sani tana da matukar amfani wannnan hoto wannnan bidiyo yana nuna alamu rami ne wanda shukoki suka fito har suka fara yin tsawo kuma da alamu sun fara yaya sosi hakan nada matukar amfani kamar dai yadda kuka sani ita noma tana da matukar amfani ga al'umma gaba daya hakan ke nufin manoma suna da matukar amfani ga alumma gaba daya da kawo ci gaban kasa wannnan bidiyo da kuka gani yana nuna muku shuka ne da ta fito tayi yaya kuma sa'annan tayi tsawo wanda hakan ke da matukar amfani? ita dai wannnan shuka dai da kuka sani gayi nan tayi kyau ganyayen ta koraye sunyi tsawo hakan nada matukar muhimmanci

wannan bidiyo da kuke gani yana nuna muku wani mutumi ne dan chaina da yake cikin gonan masara wanda Ƴaƴanshi ne ko wane ne ke mishi magana ba dai a nuno hoton kowani yaron bane shi kadai aka nuno a cikin gonan masara yana tsaye ya riqe wani dogon sanda a hannunshi wanda hakan ke nufin zai shiga cikin masarar ne ya tsintsin kota wanda haka ke da matukar muhimmanci ana iya sarrafa masara da abubuwa daban daban ana iya dafata acita haka ana kuma iya dafata ayi tuwon ta ana iya dafata ana iya busar da ita ayi garin tuwo kuma ana iya dafata haka acita kuma sa'annan ana iya amfani da ita wurin yi ma yara kunu ko kunu ko koko kuma susha su sha ita masara dai da kuke gani tana da matukar amfani ga lafiya ajikin dan adam kuma ana iya busar da ita wannan ke nuna nufin wannnan hoton da kuke gani yana nuna muku wani dan chaina ne wanda yake tsaye ajikin gefen gonar masara kamar ita masara da kuka sani tana da matukar amfani da lafiyar dan adam kuma tana da amfani wajen sarrafata ta hanyoyi da dama

wannan bidiyo da kuke gani yana nuna muku bututun ruwa ake yanda ake amfani da famfo karami wanda ake fitar da ruwa acikin ƙasa ana iya yin ana iya fahimtar cewa ana amfani da wannnan tsari don banruwa ko dai a gonakin lambuna ko wasu wurare da ake bukatar ruwa famfon yana launin kore da rawaya yana nuna cewa ana iya budewa da rufewa don sarrafa ruwan ke fita ruwa yana fita daga butun cikin ƙasa wanda ke nuna cewa ana amfani da wani tsari na banruwa mai inganci a takaice dai wannan bidiyo da kuke gani yana nuna yadda ake amfani da bututun ban ruwa da famfo don sarrafa fitar da ruwa wanda ke temaka wajen kiyaye ingantaccen banruwa a gonaki ko wuraren noma wanda hakan keda matukar muhimmanci ga manoma su rinƙa yin ban ruwa ingantacce kamar yadda kuka sani shi banruwa yana da matukar amfani ga shuka da kuma fili yadda zaka yi amfani da shi a takaice dai wannan kadan ne daga cikin takaitaccen bayanin da nayi akan bututun ban ruwa

wannan bidiyo da kuke gani yana nuna muku yadda ake girbin masara girbin masara yana da matuƙar muhimmanci da kuma mata kaine a harkan noma musamman ga irin shuke shuke kamar masara da ake nomawa don abinci ko kiwo mataken girbin masara ana yanke masara ana amfani da ita wurin abinci ko kayan aikin na zamani don yanke shuka musamman daga ƙasa bayan an yanke shuka ana cire tsakuwa daga cikin gabar masara ana sarrrafa masara da kuma adanawa bai ba'a da kuma adanawa bayan an girbe masara ana iya busar da ita da kuma adanata acikin buhu ko kuma a iya amfani da ita acikin gida muhimmancin girbin masara akan lokaci idan an jinkirta girbin masara ana iya lalacewa ko kuma fuskantar kwari da zasu cinye masarar a takaice dai wannan bidiyo yana nuna muku yadda ake gibin masara yana bukatar kulawa da kulawa da kuma dabaru domin samun amfanin gonar maikyau da kuma rage asara da kan iya faruwa kuma hakan nada matukar muhimmanci girbi akan lokaci don in kayi girbi akan lokaci yana iya kawo maka riba da kuma amfani don riba tana da matukar muhimmanci

wannan bidiyo da kuke gani yana nuna muku wata mata ne tana riqe da yunɓu ko kasa a hannunta yayin da take bayani watakila tana magana ne game da muhimmancin kasa a noma ingancin kasa da kuma hanyoyin sarrafata takai don amfanin gona muhimmancin abubuwan keyi a kasa a noma ana amfani da kasa domin shukan amfanin gona inda take bada sinadarai abinci da ruwa ga shuka da shuke shuke a takin zamani ana iya hada kasa da taki da takin zamani ko takin gargajiya don girbin amfanin gona sa'annan sa'annan? a koda a kula da muhalli kasa mai kyau tana temakawa wajen hana shuka wajen hana shuka ambaliya riqewan ruwan da kuma sanar da ingantaccen anayi ga noma ingantaccen yanayi ga noma idan ana bayani game da takin kasa yana nuna nufin amfanin da abinci da ganye da shuka da shuka ke lalacewa domin kasa mai albaraka wannan yana temakawa wajen rage sharin da kuma cinyewar shuka ga sinadarai masu kyau

Wannan bidiyon da kuke gani yana nuna wani mutumi yana anfani da alamar marke don shafa bakin gatari ana amfani da wannan dabara don tantance don tantance ko gatari yanada kaifi ko aʼa bayan shafa alamar bakin idan mutum ya goge bakin gatari da dutse mai haske ko wani kaya goge goge kayan kaifi za'a iya iya ganin inda kaifin yake ko inda ba a goge sosai ba wannan yana taimakawa wajen nuna cewa gatari yana zama daidai yadda ake bukata kuma san nan ana iya ana tabbatar ana tambaya mutum idan yana da hankali da fasaha wajen lura da ƙanƙanin abubuwanda ke nuna ingantaccen aiki ana iya yin anfani da ita a zahiri tana nufin yaya gatari yakeda kaifi wannan dabara tanada anfani ga masu aikin itace da Kuma masu aikin noma da Kuma masu aikin gini domin tana tabbatar da cewa ansamu gatari mai kyau Kuma mai kaifi Kuma sannan mai saurin aiki hakan na matukarb fa'idah a rinka gane gatari mai kaifi ne, Kuma saʼannan ana iya anfani da gatari ta wajen abubuwa da dama dama gatari na da matuƙar anfani Kuma wannan bidiʼon yana nuna mana wani mutumi ne da yake goge gatari

wannan video da kuke gani yana nuna wata kasa da aka tona tare da rubutu ambaliya a sama ana iya ganin kasa mai yashi da wasu kayan aikin noma kamar su patanya hakan a hakan akwai jan jan kibiyoyi masu nuna sama wannan ke iya nufi kwara kwarara ruwa ko ambaliya a wurin kamar yadda alama kibiyoyi ke nuna ana iya cewa ruwa zai iya wata hanya zuwa wannan wurin hakan yana iya zama wani siri ne na dage ambaliya ko wani aikin noma shi ambaliyada kuka sani yana lalata wurare da dama kuma shi ambaliyan ruwa yana cinye mutanekuma yana lalata gini a takaice dai wannan bidiyo da kuke gani yana nuni akan anyi rubutu an yi zane a kasa domin wucewan ruwa ruwan zai dinga shiga ko ina a cikin bidiyon nan da kuka gani zai ringa kurara sosai tin da an yi hanyar alamun wucewar shi

? wannan bidiyo da kuke gani yana nuna wani ƙananun shanu da ke shan ruwan nono daga wata na'ura da aka tsara don ciyar dasu ana ganin shanu sun kewaye wannan na'ura kuma kowanne yana shan nono daga bututu da aka sa a wajen? inda kowanne daga cikin shanu ke shan nono cikin sauƙi wannan hanya ce da aka yi amfani da ita a wurin kiwon dabbobi don ciyar da su daga kyau a na iya sauƙaƙa shayar da su a kan lokaci zuwa lokaci guda ba tare da wahala ba wannan yana nuna shanu na samun isasshen abinci wanda ke taimakawa wasu girma da kyau kuma hakan yana tabbatar da tsaftar waje shayarwa ana amfani da irin wannan tsarin a kiwon zamani don inganta kiwo da tabbatar da cewa shanu na girma da ƙoshin lafiya cikin sauƙi lokaci mai kyau kuma hakan na da matuƙar muhimmanci inda za a kiwata dabbobi ya zama wurin yana da kyau yana da inganci hakan yana da kyau inda za a kiwata su ya zama yana da kyau yana da inganci don samun lafiyar su da kuma girman su ba tare da sun sha wahala ba ko sun yi rashin lafiya wannan bidiyo dai da kuke gani a taƙaice yana nuna muku wata na'ura ne na shayar da shanu

wannan bidiyo da kuke gani ana iya ganin wata ƙarama mai kama da ƙusa da ake ciki ƙasa wannan tsutsa tana tana da muhimmanci ruwan a cikin ƙasa musamman wajen?? ita tsutsa tana da fa'idojin ƙasa inganta ƙasa inganta ƙasar noma tsutsotsi suna haƙo ramuka a cikin ƙasa wanda ke ƙara ya yawan iska da ruwa a cikin a cikin ta yana taimakawa shuka girma da kyau haɓaka takin ƙasa suna cin datti da ganyaye sannan suna fitar da bayan gida mai wadatar sinadaran da ke taimakawa cigaban shuka taimakawa wajen narkar da tarkaci tsutsotsi suna cin tarkacen shuka da sauran abubuwan da shuka ke lalacewa suna mayar da abinci mai amfani da ƙasa a taƙaice dai a taƙaice dai ƙasar cewa tsutsa tsutsosin a cikin ƙasa yana nuna cewa ƙasar tana da kyau kuma tana da sinadarai masu amfani ga noma hakan na da matuƙar muhimmanci in za ayi shuka a kula da yanayin ƙasar wurin

? wannan bidiyo da kuke gani ana iya ganin wasu manoma suna aikin noma a gona sun riƙe garma suna haɗa ƙasa suna haƙa ƙasa wanda hakan yana nuna cewa suna shiryawa don shuka amfanin gona muhimmancin aikin noma? faɗaɗa samar da abinci manoma shine noma shine tushen arziki kuma noma shine tusheb abinci kuma yana ba da damar wadatar abinci ga jama'a dab raɓanyar amfanin gona huɗa da gyara ƙasa yana taimakawa wajen haɓaka kimar amfanin gona ya ya ninka mutane suna dogaro ga noma don samun kuɗi ga rayuwa noma na girma noma na noma na gargajiya yana taimakawa wajen ƙara wajen kare ƙasa daga lalacewa ta hanyar haɓakar amfanin gona itatuwa da shukoki da kuma shuke shuke a taƙaice dai wannan bidiyon da kuke gani yana nuna yadda manoma suke da muhimmanci a cikin al'umma da ke dogaro da shi domin rayuwar da cigaba a cikin al'umma yakamata manoma mu hankalta yakamata jama'a mu hankalta mu koma noma don samar da abinda zamu ci da abinda zamu kashe a rayuwar mu

wannan bidiyo da kuke gani yana nuna ana iya ganin wata hanya ta gargajiya da ke da ake amfani da ita wajen ja ruwa daga rafi ko tafki zuwa gona ana amfani da bututu da ake gani daga bishiyoyi ko wasi kayan gargajiya domin bai wa ruwa hanya muhimmancin wannan hanyar ban ruwan ingancin gona yana taimakawa wajen shayar da amfanin gona musamman a lokacin da babu iska babu isasshen ruwan sama rage wahala wannan tsarin na ban ruwa yana sauƙaƙa aiki fiye da jan ruwa da hannu inganta noman shinkafa da sauran amfanin gona ana yawan amfanin gona irin wannan fasahar a inganta shinkafa da sauran nau'ikan noma da ake buƙatar ruwa mai yawa wannan hanya tana nuna yadda ake amfani da fasahohin kawo fasahohin kayan gargajiya domin inganta noma hakan na da matuƙar amfani musamman akan noman shinkafa yadda shinkafa ke shan ruwa kayan gona ana bai wa shinkafa ana bai wa shinkafa ruwa mai yawa sosai kuma hakan na da matuƙar amfani ga manoma in za suyi noma su rinƙa samun wuri fili mai wadataccen ruwa a ciki